Babandu babili balikhutaya kametsi khunayikonto nga basu bapangilekho kyimipila kyimikali umukhna mutwela alikhusunda kametsi ukundi wemile alikhuteresa kumupila.

Khano Khali kha'tape khabamo tsiwuzi tsimali kha'tape khesi bara mu'radio kaseti yembisa kyimyenya.

Babana bakali bemikhile lunyilili nga balolelele eno waliwo umwana umukyibole khulunyilili wa wa khamunamuna wabawo babana babili babemile inyuma nga basutile kamakhono kabwe mungakyi khabekyangila sifani

Tsino tsili tsimwanyi nga mulimo gamatunda getsimwanyi gamabisi mwabamo ni gamarobe nga gali murangi imbesemu mwabamo ni isi basha bomisa yabamo ni imwanyi imali yabamo ni isi basha bakolamo gamajani tsosi zana barele khusawani iye bumba bajibikhile khumeeza.

Yino ili inzu ikhaale iyombekhebwa khaale, bekulewo kumulyango mukari munzu mwabonekhile, mulyango umwo baramo kha curtain khawaanga ni khungaki khwe inzu khulikho kamabati kamakhale katalaka.

Imotooha ili khutimila khu lukudo lwesi berula ni chorus nga abweni wo aliwo shipande, amala shiliwo ni lwa lukudo lwayikotamo, khundulo Khwe lukudo barakho kamabaati ni tsinzu tsili munjinji

Umundu yuno wakwarire khumolu kewe sikhokoro she kamolu namwe i mask, i mask ikhuyeta khukhingila bulwale nga corona khuloba khu khwingila mwibili mwowo ta

Shishombekhe she golofa khungagi khwasho ilikho esi babetingila gimipila hasi li duuka lye mobile money ye airtel nga iburangisi iliyo ingafu ilimo gamawanga ni gamamali.

Bali khutekha bilyo khu mayika nga babirele musepichi imboofu babimbilekho isepichi ichindi ifiti yakwarile mukari mumayika bareremo tsikhu ni bali mufumbilo babirere mufumbilo esi bakhelula ta

Imuka namwe isasi bakiboyelele kamaru bakirere khumakhola kesi babusanilamo ingara babibikhile awo nambasa bali khukana khuloka ifula bakibirisa ilobe ikhupa ta

Umukhasi ali kusya bulo bwewe khu lusisi. Bulo wabulele khulibale libofu, amala waambile mukhono isyelo nga bulo waburere luwande lwe ingaki amala ali khusya bwikelamu buufu bukha isi luwande lwe imwaalo.

Babenyayi bekumupila kukwafana nga likyi balikhutimisana nga buli'mundu alwanila kumupila kukwafananga likyi umusani ukwarile kha'element khumurwe niye uwambile kumupila

Syino syili syisyiko syifiti nga beekuleewo kumulyango kwasyo, mukari baramo lilowo liwanga, basyombekhela ni kamatafari nga khungaaki khwasyo khulukho kamabati.

Kamato kamakali kayipanga khundulo khwe nyantsa nga kamato Kano kamalala babandu balikamo kayimikhaka khumetsi khundulo khulikho i gate

Babandu babili umulala wekhale mulyato wa'ambile lusala lwesi'asindikhila kametsi ukundi wemikhile mulyato balikhufuga khumetsi kyimisolo kyili aburangisi nganakyo kyili khusuba bunyasi bulikhundulo khwekametsi nga'buuli bubwomu.

Babyaala bilimwa bilinga bumuli mu tsinyilili tsinterefu, mu kumukunda kuno kuli kumusalela nga itayi iyo iliyo kimisaala kimikali.

Kuno kuli kufananyi kwesibabumba busa nga'bakumisa awo shimbi ni'kyimisaala kufananyi kuno nikwo kwesi bara khutsisilingi kyinyoti

Abandu babili bali mulyaato nga umula bosi tsana bawambile bikango khabakuwa kametsi no lilyato lino litime, kametsi kali kamakali nga kali ke mu nyanza.

Hano Hali hakukye hamali, haninile hu tsisekya kye tsisaala ate nga bisaala bino bili tsimwani, habutile liru lye shimwani halere muhanwa ali hulya

Basaani babili bekhale mulyato nga buli mundu wa'ambile shikango alikhu kuwa kametsi munyanza nuwo lilyato litime

Abandu bakaali, bali syimbi ni i'nyanza namwe kametsi kamakali nga balala bali khutsya mu nyanza umwo khukhwisuba bali khundulo, abandi bali khundulo ni lilyato, bibyombekhe bikali bili mu lukingi.

Bino bili bilya bihali bitwela ta nga babipangakile mubihali husinzila, bapangile carrot bamurere asi busa, pilipili umurobe numubisi bamurere mubitasa nibibindi.

Umundu uwa bodaboda wasutile basabazi nga i'pikipiki yewe walelekho i'taala bali khufugila khumu khulugudo lwa marram. Khundulo iliwo syi syisaali syili khukhwaburukha.

Ingokho itwaya imangafu bakibwoyile mumaru bakibwoyilekho ni lukhola amala bakireye asi khubu tiles

Umwana umulekelwa wakwarire uniform nga'ali ni khapangiri khumukhono kwewe. Ali khusona inaanga nga arambisa buwuuzi ni imbiiso.

Ino ili imguje nga ili ne kamoya kamakali kamawanga namwe kamakoshakoshe , ya'ambile khakhana khayo ili khu khalola mukhuru obata mumoya nga tsinduusi obata buwukha bulimo ibukule ilye.

Kuno kuli kumusinga kwe nzusyi kwesi babumba mumakoko, bakuboya kimikosi amala bakusunga khu lusokya lwe kusaala mungaaki. Inzusyi yitsa yengilila mubulowo bulikho amala yengila mukari yamenyamu.

Muno bapangile mutsi box ibindu bikhali bitwela ta nga tsinyanye tsindobe, pilipili, bityungulu, birazi, bilinganya, um ni bukyungwa, ni kamarofu, ni tsinanasi, ni bibindi bikali.

tsingafu tsili muranji imbesemu ni'tsitsindi tsi'mali nga tsili ni tsinzika tsindeyi nalundi tsimbofu, tsili hu kyendela hulugudo nga tsama huhwaya bunyaasi ari tsili huloota ingo

Munzu muno babikhamo bi doli. Bi doli nga bili bimali yabamu syisyindi nga syilimu musyifani sye inzofu ni bibindi bili mubifani bye tsi tika nga mulimu ni lulwika lwe tsisolo lwe syisolo, babikhakamo ni tsingubo tsingali nga batsyanikhila khubisala.

Lugudo lwa maramu lushiikha itaayi iyo nga khundulo khulikho shikyewa shilikho bunyaasi itayi iyo iliyo bibyombekhe nikyimisaala kimikali

Shino shili Shirimba nga shyetsulemo tsimotookha tsingali, tsimotookha tsindala tsili khutimila khu lukudo nga mulimo ni babandu khabakyendelaho, tsitsindi tsyemihile musifo shesi tsimotookha tsi taxi tsimikha, lukudo luno lulikho bulalo butsya khu tsinzu tsiliho kabaati kamatalage

Buno buli busima bwa mutere namwe bwebulo! Nga baburere mu khaselo namwe mu khepo khesi barere khu metsa ni tsinyenyi nga tsilimo suupu batsirere khu saani iye'bumba.

Kumukhono kwo umundu wemikhile mumukunda wakufusile shifusi, wakusutile mungaki, kumukhono Kuno kuli kumumali murangi.

Khayungu ngabakhabumba muliloba amala bakharakho bu'design bakhabikhilawo khayungu khano Khali khamiliyu elah wunyala wabikhamo kametsi kamanyifu

Yuno abonekha ali umukangi uwe balwaale, nga wakwarire si khokoro sye kamoolu ni i'T-shirt ya green mukari weboyile ni mumilo syisyuma syipima pressure.

Umusani wikhale wakwarire i short obata imbale inyimbi ni t' shirt ya blue weyikamilile khukhatimba khaloba tsinyeni